Owaantete yineemmoti egennote annuwi ragaa hinge afi'neemmo rosono owaantete yinanni fayyimmate mine marre afi'nanni kaa'lono owaantete yinanni daddalu base marre afi'neemmohano

Elekitironkisete yineemmohu mabiratete hayyonni mabirate horonsi'ne loonsanniha woyi mabiratete gidhinanni giira hatte elekitironkisete yinnanni.